Okumuna oondjuhwa ohaku kwathele, ohadhi longithwa okulya onyama, ohadhi kwathele ongeshefa yiye komeho, okulanditha, okupa ooyakwawo ya kamune nokuka ninga oongeshefa, opo ya ka landithe ye ke dhilongithe ongoonyama. Okugandja niikwawo yilwe.

Iimeno oyo omiti omiwanawa okukala megumbo. Ohayi kwathele okupanga omikithi dhomaludhi kehe. Ohayi kwathele wo ngele ya tula ko iiyimayi ohayi gandja iikulya. Oya humbata wo iitungithilutu oyindji.

Oohi ohadhi longithwa onga onyama, okulya onga oshikulya, odhasimana woo oshoka pshina ovitamine odhahumbata Oomega 3.

Uuhoho owo iikulya yiimeno ohawu kwathele okukokeka iimeno yina uundjolowele uuwanawa, ohayi kwathele okukokeka iimeno tayi endelele, ohayi kwathele wo okukokeka iimeno kaayi kwatwe nande okomikithi dhontumba.

Omulonga oshinima sha kala po nale okuza keshito lyaKalunga. Omeya ogo ngoka hatu longitha okunwa, okuyoga nokutelekitha iikulya yetu. Oga pumbwa okukala ga simanekwa, ga kwatelwa po noga yogoka nawa.

Ohi yOshiwambo ohayi longithwa okuliwa, oshikulya, onyama. Oyi na oovitamine, oyi na iitungithilutu ngaashi omega 3. Ohayi kala momeya. Ihayi hupu kaayi li momeya. Ohayi hupu owala ngele yi li momeya, ihayi vulu okukala kombanda yomeya.

Ondundu oya shitwa kuKalunga nokapu na nando ogumwe ta vulu oku yi shitulula noku yi lundulula. Emanya ekukutu ngoye to nyengwa nokudhiladhila. Emanya ndyoka Omuwa a shita po nokwa tala lyo opala noly a opalelela.

Oyinna onyama. Ohayi zi onyama ndjoka hayi liwa kaantu. Oshipa shayo ohashi longithwa oku ninga oonguwo nenge oongaku. Oshipa shayo ohashi longithwa oku ninga omapaya, oomiya dhaalumentu dhomoshiya.